Aybaakka wode ehido zammaana puulayiyo miishshatun puulayiyogee issibaassi de"iyaa gatiya gujjeesippe attin guuttiyaba gidenna. Hegaa gishshassi nuunikka nu soonikka gidide nu heerankka de"iyaa meretata puulayiyo ogiyaan ogiyan puulayanawu koshsheettes.

keettaa, beni wodiyan nu aawati wolaytta keetta woykko jagiira keetta yaagetettiyaaga mitaappenne buuxaappe keexoosona.

i hagee aybba lo'ii? xeeliyodekka maata malkkiya oyqqidi siiti giidi pude diccidanne lo'iya ayffiya oqqidi hagee tawu col'iya mitaa milatees.

Buqurati dumma dumma gidi uttidi issi biittan woykko keettan de'iyaa keehippe all''o gidida, eessuwan qassi beettanassi danddayena, morettanawukka bessenabaata. Hegetika hara biittappe yiida erenna asaara ubbaa bessidi etappe miishsha ekkiyoogan issi biittiya go''ettanaw danddayiyooba.

Laa ayba lo"ii huuphee macca na"assi puula gidiyoge erettidaba shin godatteege ubba aadhdhidi lo"ees maalalaba!

Mittaappe merettiya wodee ehiido zammaana hanotan wodee ehiido massaariyan gelidi puulattidi merettiya pariniichcheriya malatiyabati dumma dumma isipponjjiyara de'iya injje oydeta malatiyabati biiruwassikka soossikka go'ettiyobata.

Ammanoy Toophiyaan bonchcho gidido gishshaw Tohossa Toophiyaan dalgga Manttiyan de'iyaa ammano aawati tibiddooge eretidabaa.

Sonne kare medoossati issi biitteessi immiyoo go''ay hagaa keena geetettenna. Hegaa gishshawu be'anawukka lo''iya qassi lo''o hanotan oyqqana bessiyo bonchcho imotata.

Orattabay zamannabaa wodee ehidobaa woyko eranni filgettiddi betidabattakka gidanawu dandayosonna, hara bittappe so bittaa yidabbakka gidanawu dandayosonnaa, matti orattabatti xelanawu ayfiyawukka lo'iyabbattaa.

Laa ayba lo"i! Nu layttan supper markkeettee dari daridi biidoogee keehippe nuna go''iidi de'ees aybiin giikko wodee ehiiddo zammana puulanne lo"o hanotan giigida go'ettiyobata appe waayettennan demoos.

Issi asi bana ashees giidi ta de'uwassikka qassi tana maadees yagiidi goynniyobi ubbikka ayyo ammano. Hegaa gishshawu o ammanoykka o ammanoykka lagge giyogaa.

Hagee zaabee keehippe lo"iyanne qassi oottiyodekka injjettiya so miishsha. I birataappe qoxxidi kessiyo ooso miishsha.

Kushe hiillay issi biittaassi de'iya wogaa qonccissanaaassi danddayiya miishshatuppe issuwa. Hegeekka cachcha zayyee, qassi dumma dumma wolaytta wogaa qonccissanaassi danddayiya miishshati de'oosona. Haraatu wogaa qonccissanaassi danddayiya miishshati de'oosona.

Keettaa keexettaassi wogay dees. Leemisuwawu wolaytta keettaa keexxanaassi godaa, hootaa koshshees, meegaa koshshees, tuussaa koshshees. Issi izaawu baassi keexxanawu koyido keettaa keenaa eridiigaa ba yaraara shiiqidi keexxiyogee maara.

hagee ayba asay piskki gi utaagee? qa na"atti hageeti waniyoona? giyaappe kiyabakka malatoosona. ufaaytti uttabakka malatoosona. horddopi diyaageshin palaba hagee ayba iitii!

Hageeti ayba lo"iyona ammanuwa woga poliiddi de'iyaba malatoosona. Yelaga naati ammanuwa wogaa poliyageetanne aawatikka eta qassi polissiddi de'iyageeti beettoosona.

Ta de'o layttan zal"e giyooba ta dosikke. Yaa bayzziyoogaakka gididee haa shammiyoogaakka asadan palamettadanne lo"o biran laammiyooge tawu erettenna.

Hanaa ayba lo"ay wolaytta wogaa maayuwaa maayada alleeqetta uttasu; hegaa xalla gidenna wolaytta wogaa maayuwa oratta ossuwan qonccissa uttasu.

Puulattiyooga. Tana ta de"uwan ufayssiyabatuppe issoy puulattiyooga. Gaasoykka ta ta puulaa naagiyogan ufayttayisinne ta puulaa naaganawu qassi daruwa baaxetayis.

Tiraspporttenne kaamee tana daruwa ufayssees; gaasoykka ta bariyan naatettaappe doomada tiraspporttiyanne kaamiya go"aa be'ayda diccaas.

Maxaafatuussi bochchoy kooshshees. gaasoykka daruwaa luxidi biida kifileti bantta kahaan de'iyaa eraa banttanaara moogettenna mala xaafidi yelettape yelettawu aadhdhana mala oottido oge gidiyoo giishshaw.

Polotikaa, daro asay eriiddikka erennankka polotikka gidida haasayatanne polotika gidida oosota oottoosona. Ta ta baggara polotikkan ufayttikke.

Zammananne wode ehiido hanottan keexettida keettaa be'iyodiyan tana daro lo"ees. Gaasoykka lo"iyaa hidootay danaadan oottees.

Luxettay layttaa shaakiyaba gidenna. gidikonne wodiyaara gelidi na'atettaappe doommidi xekkaa naagidi taamariyoogee keehippe lo"o. hegee ixxi iiti mulleera attiyoogappe gastta asaykka gelidi golimmaasaa giyoo timirttiyaa tamariyoogee lo"o.

Ooratabi ayyii wodiyaankka oorata gaasoykka meezetetibeenaba giddidoogaappe dendaagaan xeelanawukkaa ayfiyaw lo'ees; hegaa xalla gidena bayziyoodekka lo'o gatiiyaa kessees.

so miishshata, so miishshati lo'iyaabata; ufayssiyabata, gaasoykka issi assi basoossi shammiyabata de'iyabata puulanne ba kahaa qassikka shamidabata gidiyo gishawu ufayssiyaba.,

Wodee nuugee lo'o wode. Gaasoykka dumma dumma ogiyan luxanaassi asaa nay danddayiyo baayyo de'iya wolqqaa keenaanne ba layttaa keenaa woykko luxidi gakkido xekkaa keenaa asaa nay luxanaassi dumma dumma diccida luxettaa ogeti de'oosona.

Erissoy lo"oba oyqqiis, gasoykka erbeennaagaa erisuwaa eridogaakka akekissuwa gidiyo gishshawu erssoy xaaxi waaxin lo"o go"aara dees.

Goshshaay bonchcho, asi ba kahaani go'ettid meretta gidida shooqani ba katta ayfiyaa efidi zeriddi wodiya naagidi harummidi ayfiya mees, hegeekka ufayssiyba.

Asaa na'ay oottidi daafuriidi shemppi ekkanaassinne ba aymiruwa shemppissanaassi ooratta hara lo"o qofaa qoppiyoba doommanaassikka zanaqqa sohoti issi biittan woykko issi heeran keehippe koshshiyabata.

La hagee aybba lo''i muuze diyaage! xeeliyoodekka ayfiyaw lo''ees. La I min waan mal''andeshsha! haga tarkka miike ta laggetuura maana gaada daruwaa qopaydda de'ays.

keettatanne eta keexetaa qopiyo n wode tana keehi maalaalees. kase wodiyan wolaytta wogan keetaynne a keexetay, mitaane irxaana gidiyode ha'i wodee ehiido zamaanaban puulayidi keexxiyoge eretidaba.

Ayiiba lo'i lo'ii lo'ida tukkee lo'iyaa yelaaga na'iyaa tigiiyoo saatiyaan toophphee ayba lo'iyaa biitakkonne qonccisees.

Beni nu aawati ay keena adussa ogiya hemettaba gidikkokka caammay baynna wodiyan, kaamee baynna wodiyan bantta charkkiyan hemettidosona. Ha"i gin wodee ehiido zammaana massaariya lo'o hanotan oosettida caammay daruwa maaddiiddi beettees.

Issi shuchchan doretti keexxettiya keettaa keexxanaassi koyruwan hegaabaa tamaari luxxida kiyida asi koyrottid likkidi ayo koshshiyaabaa ubbaa waati waati shamanaakkonne erisees. Hegaappe sinttan keettaa kexxettay doometteesinne kuushshay kuuyeettees.

Issippoorttee lo"obaa, issi asi ba de'uwan payatettan daana mala ootiyoga xala gidenan issi biittee dichchaassikka wolqqaama baaso gidiya sohuwa oyqqiis.

Puulayiyo miishshati awa sohuwankka eti koshshiyabata. Gaasoykka issibaa kase meraappe alleequwa darissidi, puulaa darissidi be'nawukka ayfiyawu lo'iya woykko abaa haraatussikka odiyode siyanawu lo'iya meran giigissiyo ogeta.

Hagee ayba lo"ii deree baahilaawe xalee saynisiyan pilggettana xayikkonne i xale gidiyooge likke shin ayfiyan xeelliyode qassi ayba kahaa ufayssiya puulaa maayi uttidabee. Daruwa lo"es.

Dere deretettaynne taarikke naa''ay shaahettennabata, issi biittay biitta geetetoosappe doommin he galassay gakkanaashin a giddon hannid kanttidabay lo'onne gididee iitaanne gididee he deriyaassi woykko he biitaassi taarike giyoogaa.

Ayi asinne minidi oottabaa gidikko bawukka gididee ba keettawu ba heerawu ba biittawu i puulayiyoo I loytti oottikko baappe naagetiya ubabaa oottidi kanttikko ba biittiyo puulayiis giyogaa.

Keettay ubbaykka pala lo''iyaaba gidi uttashin Wolaytta keettay tana keehippe lo''es aybbissi giio nuuga woga qonccisana danddayiya hanotan keexxetido gishshaw.

Dere asaynne so asayi bonchcho gaasoyikka issi ammanuwawukka polotikawukka. issi biittee baasuwawukka waanna woykko kane.

Hagee I ayba lo'iishsha, togiyode lo'iyagee laagiyode ayba la'iisha. wodee ehiido issi sohuwappe hara sohuwa gakkanaasii maadiya miishshatuppe issuwa malatees.

Kushe miishshatanne woga, toophiyan de'iyaa ubba dere deretettaykka kushe miishshan ba wogaa qoccissiyo maaray eretidaaga.

Tuummoy i ba huuphiyawukka be'anawukka lo'iyaba giddid, i maadiyo maadoykka birdiyawukka xale ubba katankka gelana dandayiyanne ubba kataakka loyttana danddayiyaaba.

Tiraanispporttiyanne kaamiyabayi lo"iyoogaa xalla gidenna odiinikka wurenna gaasoykka issi biitteessi i gattiyo go"ay issibakka gidenna cora baggaara.

Pa! La dere gudeba. Hagee biraatape qoxxetidi kiyidage aybay? Xeeliyo saatiyan udulaka malates. Udulay birataan meretiyoge dometichideye? Zammanaba! Hagee ma meezetetibenaba.

Goshshaay ba huuphphiyan wodiya shaakkidi asi oottana danddayiyoba. Goshshaa wode gakkiyo wodiyan silaanne gidin gabban issi gooshshanchchay ba gadiya goyidi zeridi harummidi dichchiyogee goshshayo maara.

Deretettaynne taarike issoy issuwappe shaahettidi qonccettanassi danddayena, issoy issuwaara gidid shiiqiyo saatiyan birshshetay diyooba immana danddayiya upayssiyaaba.

keettaanne asi de'iyoo keettagiyoogeekka keettay asi de'iyoo keettaa gidi utaashshin de'anawu keexxiyoo kettaynne ooso kettatuyoo keexetta meray dumma.

Ammanoy ta de'uwan gita sohuwa oyqqiis. Ay asikka ba ammaniyo ammanuwassi lo''o sohuwa immiyoba gidikkokka, ta ta baggaara ammanuwassi immiyo sohoy taayyo wolqqaama.

Paapayayi koyiro kochooro puutiya ehiidi tokkiyoba gidi uttidi lo"o carkoy de'iyo gezzettiya heeran tokkiyaaba gidikko lo"o daro barriya qoodenan eesuwan gakkana dandayinne gakkiyo saatiyan qassi upayissiya ayipiya immanaassi danddayiyaaba.

Hagee mittappe pooxettidi merettiya miishshay soossi gidide ooso keettassi haniyaaba gidi uttidi wode ehiido zammana hanotan puulayiyo dumma dumma meraa tiyidooge gita lo''ees.

Maalaalaba! Goshshay issi biitteessi baaso gidoogaappe denddidaagan issi biittee dichchaassi Kane gidida goshshaa kaalliya xekkan de'iya asatikka ayyo immiyo sohoy ufayissees.

Laa ayba ufayssii! Hagee wodee ehiido zammaana so iqay daro go"aa immiyogaa xalla gidennan de'ishin daro bariya de'iyo qaadaykka de'ees.

Hageeti degree ayba lo'iyoonaa xeelliyodekka qoodawu daro gidi uttidi qassi daruwa lo'oosona. Hegaa bollan luxidi polidi galataa galatiyo gallassan de'iyaba malatoosona.

Kushe hiilata, hiilati nunkka nu heeran ootanawu danddayiyoobata. Gassoyka nunkka nuuyo nu biitaynne nu wogay iittappe atin kushe hiilata medhiyo meeze daana koshshees.

Hageeti asati waaniiddi de"iyonaashsha xeelliyo satiyan haasayiyabakka malatoosona issoyi issuwarakka dereqettiiddi de'iyabakka malatoosona shin oosuwawu kiyida asa gidiyogee erettes.

Hagee huuphe keettay tawu qoppiyode tawu loyittidi makkisidi oottiyaba malatoosona. Ayibissi gaanawu danddayidanaa giikko eti bantta Karen wottido eta keettaa oosuwa qonccissiyageeti puulaa maayi uttaageeta.

Lo"o shooqay de'iin payya goshshanchchay goyin goshshaa oosoy daruwa maadiyaba, issi keettaa maaddiyoga xala giddenna issi biittessikka issi heerawukka immiyo go'ay hagga keenna geetettenna!

Issi asi I awa biitta asakkonne bana qonccisanaassi banddiran go'ettees, leemissuwawu maata mala addil"e ciishsha mala zo"o gididas banddiray Itoophphiyaba gidiyoga oonikka erees.

Tiransporteenne kaamee ta tana era siminkka mata wode Toophphiyan dari dari yiis. Naa'u sha'anne tammane laapun maarotettaa layttan hagaadan darana kaamee kase ta eriyode woxxi woxxi haahuwan issuwa be'eetees.

Xoosso hagee ayba lo''ii? hagee pootuwan hagaadan lo''iyagee ayfiyan be'iyakko ayba lo''anee? hagaa eti waati medhdhidonaa. wolaytta wogaa qonccisiya meraa medhdhidoogee keehippe daruwa lo''ees.

Puula miishshati kase de'iyabata loyttidi beettana malanne qoncce gidanaadan oottiyogaa xalla gidennan diishin kase baynna meraakka gujjidi issi asi woykko issibaa loyttanaassi danddayiyo oge.

Zal''ee keehippe daro lo''oba gidikkonne zal''iya zal''iyo imotay woykko meezee baynna gishshawu zal''e zal''ana gaada amotta erikke.

Laa ayiba lo"iisha naa"u mera daattay gidduwan des. Boyye yuushuwan yuuyi uttis. Woxxi woxxidi boyettu giddon phalqetibeenna boyye des. Phalqetaagee des. Ayiiba lo"i pa!

dozati biittiya namissetenaadan oottiya asaa naay maara go'ettikko daruwaa maadiyanne koshshaa pintti kessiyaaba. hegeekka shukaariya malattiyaagee, donnuwa malattiyaagee, boynaa malattiyaagaa.

Maashineti daruwaa luxxidi pilggidi erida asati medhdhido miishshata gidi uttidi oottiyo oosota wodiyaranne wolqqaa daruwaa mennan oottanassi go'oosona. Hegeetikka beni wodiyaappe daruwaa ha'i nu wodiyaan dari dari boosona.

Oorattabay puula. Oorattabay zammaanaba gidiyoogaa xalla gidennan de'ishin issi uri ba kushiya eraakka dichchiyo ogee oorattaba gidiyo gishsha.

Maxxaafati lo"o hiillan xaafettidanne lo'iyabata. Qassikka etappe nabbabidobay eesuwan dogettenna.

Seeraa naagiyageeti bonchchoyi bessiyonne banttawukka bonchchettidaageeta. Hegaa xalla gidenna haraatakka qassi waati bonchchanaakkonne eriyageeta. Aybin giikkoo eti koyrottidi luxi uttido luxettayi eta loohidi kessi uttis. Hegaa gishshaassi tana eti lo'oosona.

Tukke keettanne katta keettaa oosoti issi asi loytti eridinne woykko meeze marakatettida meeze de'iyo hanotan oottiyaaba gidikko keehippe lo''oosona. aybbissi giiko mokkiyo immatankka upayttees, baw de'iyo de'uwankka lo''i dees.

Hage wode ehido zannaqqay tarn taran yelagati kaa'iyaaba gidi uttidi keehippe yelagay dossiyoobashin tana ta baggaara ayssakkone upayssiberenna, lo"obi taw a baggaara beettena.

Doozzati keehippe maalaaliyanne lo''iya mereta. Eti be'anawukka ayfiyawu lo''oosona. Etappe qassi yiya carkkoykka nu de'uwaassi kane. Hegaa gishshawu doozzatussi bonchchoynne lo''o oyqettay koshshees.

Goshay sillane woykko gabbaa giyo wodiyaa shaakidi goshshanchcha asay iray bukkiyo wodiyaanne away awaxiyo wodiyaa kaattay zerettikko hanni mala wodiyaan gakkana giidi eridi oottiyo ooso.

Assi ba namissaa esuwaraa manassinne wotko hahoo bittappe dapuriddi yiddo daguraara shempanassi tukke kettati kehippe lo'o hega xala gidenani asay ba huphiyaa shempissi ekanassi ba kettaa asarakka go'ettikko tukke kettani de'iyabati qohokonna.

Dumma dumma alleeqo miishati daro gatiya oyiqqi uttidosona. Eti biran laamettiyoogaanne biran wozettiyooga xalla giddenan diishin eti laammiyaagawukka woziyaagawukka hashshukka giisiya gatiyaara doosona.

Luxetay gitanne bonchoy bessiyobba . Luxeti salossi gidin sa'assi maadiyaba. lssi asi eranaaasii luxana koshees. Luxida asi qassi haray odiyogga siyogga xalla gidenanidishn bawkka pilgidi erana dandayees.

Maxaafati issi asi eta kahan de"iya eraa woykko i haraappe siyidobaa xayenna mala aara issippe hayqqenna mala xaafidi yeletaappe yeletawu aattiyo gita oge.

Sonne kare meedoosati keehippe lo"obata gaasoykka issi biittessi eti immiyo go"ay kaseppe daruwa ha'i ha'i wode zammana biyo wodiyaan erettees.

Doozati xeelanawukka ayfiyawu lo'oosona. Miyodekka qassi keehippe maaddoosona. Malddoyi doozatuppe issuwa gidi uttidi henddeddi uttida maldduwa be'iyo saatiyan hashshukka oottes.

Baahilawe xaleti hara doozatuppe dummatiyoobi erettenna! eta shaakkidi eriya uri eresppe atin ubbay coo be'idi hage xale gaana danddayena, mati xale gididabata

Oduwa biittee bollan salo gufantton hanettidabat issi sohuwappe hara sohuwan hanettidaba asaa na'aa erissiyo hanota.